Nindeeba eky'enyanja kyeshami bakiiha omu maizi bakitaire aha ngaro bakikwatire aha ngaro omuntu akikwasire omu ngaro ze kyafiire tikikwitsya kiri omu ngaro z'omuntu

Nindeeba omukazi aine omundaara, omundaara gweye guriho ebitakuuri amabaare gagyerizeho kukwata akooma akakwatsire omundaara gweye omukazi abyamire ariyo naguza naza bwayise enyuma hariyo abandi bantu bakuguza ebindi bintu

Nindeba enjojo enjojo nkuru munonga ekuzire ehwireyo eyemerire tehenzire enkokora eyemerire, nindeeba ebishaka ebigiri omu maisho, enyima yaayo nindebayo emiti

Nindeeba abariho nibajuba eby'enyanja amaize nigagyezaho kwetera gakugaruka aha nkungu hariho ayemerire aha nkungu, abantu bemeriire aha nkungu, harimu abarimu nibajuba, nibanyurura.

Nindeeba abakaramajongo bekomire ekwazi omu maraaka n'omu mutwe aheekire omwana ariyo ashemerirwe bari omu rugyendo abandi bamuri enyima bamukurataire

Nindeeba omutsigazi ajwire masiki ayine eishokye rishakashakambiremu ajwire esaati yemikono miringwa erimu obunyaara, namapesha gakwera naareba masiki erikwiragura

Nindeeba amaizi marungi gakwera buzima egi ni beach eh egi ni beach abantu ahu bariyo nibabanyumirwa nibarya obusente bwabo nindeeba otutakataka twombekyayombekyire otujuju abantu buri omwe ari omukyeye mbatambura buri omwe nakora ekiriyo nikimuha obusingye abandi bari omumaizi nibooga.

Nindeeba oruho rwija nirusheshashesha oruho oruho ruri omu kibira harimu emiti nindeebamu emiti nindeebamu empanga kuriya ngaruka ndeeba n'oruho rwingi

Nindeeba oruguuto rw'eitaka ruri ahagati oruguuto rw'eitaka ruri ahagati y'ebishaka tihaine kirimu nindeeba ebishaka aha mukono gwa bumosho ndeeba ebishaka aha mukono gwa buryo.

Nindeeba enyanja ndeeba ebibaare ebiri ahagati yenyanja omushaija ayemereireho akwaitse akati akokujuba ebyenyanja, arimu naagyezaho kujuba ndeeba n'eizooba nirirenga

Abajungu bari aha ruramburo harimu n'omukazi naruga kuhiinga akwitse efuuka emwe omugaro endiijo agitaire ahibenga, ayekoraire akagyega akwitse n'akaveera omugaro , omujungu ondiijo akwitse esiimu ye ariyo naateera ebishushani by'oruramburo ahu arimu naatambura harimu n'emiti

Nindeeba akaana nikahaanika omukono kajwire tisaati erikutuukura ndeeba orusiika rw'amabaare rutatire plaster ndeeba nahiikari ninka ekishaayi ky'itaaka

Nindeeba omushana gukurengerera eizooba, ndebamu ebikungu ndebayo kurya hariyo amaizi ndeeba n'enshozi.

Nindeeba omwani ogwaruga kusharurwa, ogwomire n'ogutomire oguhisize gye nogutahisize gye gujwagaine haza guri omu kadeeya, akadeeya kakwasize ahansi

Nindeeba ente ibiri za gaaju zirikushushana ziriyo nizirya obunyaatsi tihaine oziriisize zona zerisize zonka ziine amahembe nizitoora aha sayidi emwe

Aba n'abaana bariho nibagyezaho kushemererwa kandi ahi bari ninka ekishaayi nikyoreka ngu haine nka tiimu yaabo eyateeba bariho bashemerirwe nigashi bonka bo baaba nibazana bateeba bashemererwa

Nindeeba omushaija aine amahuuri ariho nagyezaho kugateeka aha kitagaata amaizi ag'okwotsya nindeeba aga n'amaizi ag'okwotsya ag'ekitagaata nagyezaho kutekaamu amahuuri omuri ago maizi aine n'akaveera

Emicunguwa eri omu kadeeya hariho emwe eshazireho eshaziremu kabiri etairwe aha mutwe gwa egi etashazire emwe ehiire gye endijo tehirahiremu gye yoona etairwe mu kadeeya kamwe

Omusiri gw'amajaani omusiri gw'amajaani haza gakiri mato tigakakuziregye haza gahiingirwe gye, n'omusiri kuruga aha kuhika kuri n'omusiri muraingwa nindeebayo emiti enyima yaago.

Nindeeba abaana bari omukibiina bashemerirwe bariho nibashoma okushedinga , omushomesa wabo ariyo narabamu nabareeba buri omwe ashutami aine waka ye n'orubaho.

Omu kishushani kyangye harimu omwana w'omwishiki naaguza enyaanya n'omwana womushubuzi arikuguza enyaanya aine ekiibo ekiibo omunda aha mutwe gwa ekiibo harimu enyaanya hariho nakasweta keye akwitse n'esente omu ngaro kandi ogu omwana nauwe nomwana wobwishiki

Nindeeba abajubi byenyanja nindeeba orwato ruri aha mutwe gw'enyanja ariho nagyezaho kujuba nakoresa ekora egyo eyaira eyokucumita etari egyo ey'okukoresa akatimba k'ebyenyanja abandi bamuri omu mugongo enyuma

Omu kishushani eki nindeebamu abaruga kusheenya abakazi bashatu buri omwe ayekorire omuba gwenku gweye haza bari omuhanda omuhanda gwabo guri gati na gati yebishaka na emiti mbwenu bariyo nibatambura nibagaruka omuka na' enku zabo.

Omu nindeeba abarikukora aha by'enyiji nibakora aha by'enyiji amadirisa abashaija omwe ajwaire ekirikwiragura ajwaire garubindi omu mutwe ariho ayemerire ondiijo ariyo naagyezaho kwosya edirisa nakozesa amashanyarazi ondijjo ayekwatsire aha mugongo akwaitse n'aha rwigi orwegamiire ekikondo

Nindeeba enjoki zikugyezaho kuruga omu omu byana byazo, emwe nitahamu endiijo erimu nerugaamu nendiijo erimu nerugaamu, ziriyo nizirwanagana zonka, endiijo eri omu mwanya eri nketabifireho.

Nindeeba omusaawe wokuhakuura naruga kuhakuura enjoki ajwaire ekikofiira aha mutwe, aine ebi gloves omu ngaro, aine akabokisi ka enjoki, aine obwoki yaruga kuhakuura

Nindeeba omushaaho akwitse masiki omugaro ajwire giravu erikwera ey'akaveera koroobi aine ekyoma ky'okukyebeera omutima ajwire ekooti ye ey'abashaaho bajwara erikwera

Nindeeba otuju tw'ekyaro tugyerizeho kwenaganaga, enyima y'omuhanda enyima y'omuhanda haza hariho nk'ebishaka aha hariho ekishaka nana ahagati ye hariho ebiti bizitirize nka faamu, hariho owaboda boda arimu navuga

Nindeeba etauni buri nyekiro amataara nigakiira kyimwe nayo neeyaka nindeeba ebizimbe ebiraingwa ndeeba ebizimbe ebiguufu ndeeba amataxi gapakingire amamotooka ndeeba amataara

Nindeeba omuhanda gw'itaka gutaine kigurumu ndeeba emiti omumaisho ngaruka ndeeba ebinyaatsi ahamukono gwaburyo nogwa bumosho omumaisho ndeebayo emiti itaka

Nindeeba amaizi ndeeba orusozi ndeeba emiti ndeeba eizooba okuryarengyerayo kugyenda ndeeba aha mutwe gwenyanja haine enyoonyi zaabaire zirimu

Nindeeba stage y'aba boda boda bakuvuga epiki enyuma hariyo obuju bwa mobile money n'aha stage hashutamiho abantu abamwe bashutami aha mapiki gaabu ndeeba emotoka erikweheta netoora kuriya ndeeba oruguuto orutari rwa korasi

Obwaana bw'omukyaro niburuga kutaha amaizi bwona bwekoreire obujerikani bwabo n'omwaana w'omutsigazi aine egari obweye obudomora abutaire ahagari boona bari aha bigyere haza ahibakuruga ninkekyishaka nindabareba ebishaka byetorweire ahubakuruga kutaha nk'amaizi.

Nindeeba abajungu nana omurambuza bariho nibarambura bariho nibarambura ndeeba emiti bakwise obuti burikubaasa kubahereza obuyambi bamara nkakuruha bajwire enkofira omushaija ajwire engofira n'ondiijo omujungu ajwire enkofira.

Nindeeba abakozi b'engutto bariho nibagyezaho kukora orugutto ndeba omushaija ahekyire abantu aha bodaboda ari aha koransi ngaruka ndeeba ondijo arumu nagyezaho akwitse omunshaho naraba aha bariyo nibakora, omukozi w'engutto akwitse ekyitiiho akyegamiire.

Nindeeba obugaara obwitemi obubakuhenda wayenda n'obutwara omu kiyungu obuta omunju obwaara nindeeba obugaara obumwe nibiraingwa bukuziire obundi nibuguufu bwiteemi